Paɣasaribili n ʒi kuɣu zuɣu ka kuɣu maa nyɛ kuɣu nuɣsili ka o yɛ liiga sabinli ka zaŋ bini n goo o zabiri ka kuɣu piɛlli ʒɛ o tooni ka kompiuta tam di zuɣu ka kolba tamya o nyaanga diɣi n biɛni ka diɣi maa ni Loori nim n yirina

Doo mini o bihi n ʒiya n diri bindirigu ka o bihi maa yino Bipuɣungi maa zaŋ bindirigu maa tiri o baaba maa ka o zaŋ o nyina gbabili doo maa nyɛla ŋun kpa ninkpara ka bindirigu maa tam teebuli zuɣu